Nnipa bi wɔ baabi. Wɔyɛ mpanimfoɔ ne nkwaraa. Wɔkotokoto fam. Wɔde adeɛ ahyehyɛ wɔn nsa. Wɔkita nhwiren. Wɔdehyehyɛ anwea mu. Ebinso yɛ kɔkɔɔ. Ebi yɛ ahabanmono. Ebi yɛ akokɔsradeɛ.

Nnipa bi gyinagyina nsuo bi mu. Wɔya mmaa me mmarima. Ɛdan kɛseɛ bi si wɔn anim. Ɛbo hyɛ atadeɛ wɔ soro, ɛbi hyɛ bi wɔ soro. Wɔn atadeɛ su no, kɔkɔɔ wɔ mu. Fitaa wɔ mu tuntum wɔ mu. Obi nsop te fam, ɔhyɛ akokɔsradeɛ.

Mmarima bi gyinagyina baabi. Wɔatu amena. Wɔde dorobɛn rehyɛ hɔ. Ɛbi gyinagyina hɔ, ɛbi abɔ wɔn mu ase. Ɛbu hyɛ soro fitaa, ɛbi hyɛ soro bibire, bi hyɛ tuntum, bi hyɛ kɔkɔɔ. Fam yɛ dɔte kɔkɔɔ.

Bi a ɔtɔ ice cream a maame bi ne ne mma mmienu ahyia no na wɔretɔ bi. Saa nipa no hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ ne kyɛ kɔkɔɔ. Na ne bicycle no nso ne tae yɛ kɔkɔɔ ne tuntum. Ɛdan kɛseɛ bi nso si akyire. Maame ne ne ba no nso atwa fashion.

Nnipa bi gyina dan bi mu. Wɔyɛ Aborɔfo. Wɔhyɛ mmaa. Wɔyɛ mmeɛnsa. Wɔhyehyɛ ahwehwɛniwa. Wɔahyɛ fitaa agu wɔn atadeɛ so. Wɔde adeɛ ahyehyɛ wɔn nsa. Nkrataadeda wɔn anim.

Obi hyɛ kente a ɔde bi abɔ ne mu de bi abɔ ne koko. ɔhyɛ Ghana kyɛ, ɔde bi abɔ ne ti. Aborɔfoɔ binom gyinagyina ne nkyɛn, bi hyɛ ase aseɛ kɔkɔɔ, soro tuntum, bi hyɛ kyɛ, binom nso gyinagyina akyire bebree rehwɛ no.

Mmaa ne mmarima bi gyina gyina baabi. Ɔmo yɛ beberee. Ebi hyɛ nkata ano, ebi hyɛ kyɛ, ɔmo ataade su no, kɔkɔɔ wom, tuntum wom, fitaa wom, abibire wom.

Nnipa bi gyina gyina baabi. Ɔmo hyehyɛ tuntum. Mmofra wom. Ɔmo kita kita kyeneɛ. Funu adaka bi nso si hɔ. Nhwiren gu so. Bɛrima bi gyina anim okita buuku.

Mmaatan a wɔda mapa so. Wɔkita nkwadaa mmiɛnsa. Mmienu wɔ ɔbaa no nkyɛ baako no wɔ barima no hɔ. Baako da hɔ, baako da ne maame so. Barima no nso ne ne papa na ɛte hɔ na wɔn ataade no reyɛ asɛ. Ↄbaa no nso hyɛ soro fitaa.

Mmarima bi ɛsi dan ɔmɔ ahyehyɛ ndadeɛ ebi gyina gyina so ebi gyina gyina fom ebi kuta dadeɛ ebi kuta ndua ɔmɔ hyehyɛ kyɛw ebi kyɛw yɛ kɔkɔɔ ndua no nso bi gugu fom.

Ɔbaa bi gyina hɔ. Ɔhorow nkyɛnsee mu. Ɛhɔ yɛ fitaa. Fone hyɛ n'aso. N'ataade su no, ebibire wom. Dan mu hɔ no, ahabanmono wɔhɔ. Akokɔsradeɛ wɔhɔ.

Nipa miɛnsa bi gyina haban bi ase. Ɔmo hyehyɛ nkataaho. Ɔmo yɛ asrafoɔ, ɔmo hyehyɛ kyɛ. Baako kita tuo, mienu diɛ hyɛ ɔmo ho. Asrafoɔ kaa mienu si ɔmo nkyɛn. Baako yɛ fitaa, baako yɛ tuntum.

Mbaa mmiɛnsa bi abɔ wwɔn mu ase, baako repra, mmienu wɔ nkyɛnse ho. Ɔbaako fura soro ne fam, ɔbaako hyɛ soro fitaa. Nkyɛnse no, dadesɛn wɔm, pan wɔm. Pono bi sisi wɔn akyi, nneɛma sisi so.

Mmarima ne mmaa bi gyina bepɔ bi anim. Nsuo firi mu reba. Wɔapagyapagya wɔn nsa. Ebi hyɛ kɔkɔɔ, ebi hyɛ fitaa, ebi hyɛ akokɔ sradeɛ, ebi nso hyɛ soro ne fam, ebi hyɛ fam nko ara. Dua kɛseɛ bi si wɔn akyi.

Nnipa bi wɔ dan bi mu. Wɔtete hɔ. Wɔyɛ mmaa ne mmarima. Abɛɛfo mfidie sisi wɔn anim. Krataa deda wɔn nkyɛn, na twerɛdua deda so. Nkonnwa bi sisi hɔ, na so ayɛ sɛ tuntum. Ɔbarima nso gyina wɔn anim.

Dan bi, nkanea bebree wɔ mu. Ɛbi sɛn hɔ, ɛbi bi bɔ hɔ. Akonnwa akɛseɛ si mu. Sumiiɛ baako da mu. Pono si n'anim. Didi pono si akyere. Nkonnwa akwaho ahyia. Wɔn akyi no wɔ m mb .

Mmarima ne mmaa bi gyina dua bi ase, bi ɛrebɔ twene, bi ɛresa, bi gyinagyina hɔ, bi tete hɔ. Na wɔn ataadesuo ne yɛ soro ne fam, bi yɛ ahabanmono, bi yɛ tuntum. Dua kɛseɛ bi si wɔn akyi.

Ayaresabea bi, obi te mpa so fira fitaa. Ɔhyɛ kyɛ fitaa. Obi nso gyina hɔ. Anɛɛsefoɔ nso wɔn hɔ. Baako hyɛ ahabammono, baako hyɛ habammono ne fitaa. Baako nso hyɛ fitaa nko ara.

Maame bi ne nkɔla bi wɔ baabi. Ɔmo kotokoto hɔ. Dondo mmienu si ɔmo anim. Maame no kita akasaa akokɔsradeɛ. Nkɔla no bi nso kita ɔkasamu. Baako de duku akyekyere ne ti.

Dan bi si hɔ. Wɔabɔ so. Mpoma wowɔ ho. Apono wɔ ho. Nnua sisi akyire. Ne su yɛ ahaban mono. Dua baako si anim. Ne su yɛ ahaban mono. Ɛsi asase pɛsɛɛ so. Adeɛ bi si anim. Ne su yɛ ankaatwadeɛ.

Nnipa bebree wɔ baabi, kodoɔ bebree sisi hɔ, abansoro wɔ hɔ, aban tia wɔ hɔ, nnua sisi hɔ, nnua no nso ne nhabanmono. Ɔmo ntaade su no kɔkɔɔ wɔm, tunutum wɔm, abuburo wɔm.

Apono akɛse akɛse bi sisi hɔ. Ɛyɛ fitaa. Nnipa tete ho. Wɔn ataade soro no yɛ fitaa. Ebi yɛ tuntum. Mfidie sisi so. Wɔrehwɛ mfidie no.

Nsuo bi da beebi, ani pɔtɔpɔtɔ. nsuo no ayɛ sɛ dɔdɔdeɛ. Nnipa bebree wɔ hɔ, wɔkita mfidie. Bi hyɛ ntaadeɛ, bi ayiyi wɔn ho wɔn ntaadeɛ. Wɔn ntaade soro no ayɛ kɔkɔɔ, tuntum, bibire.

Mmarima bi gyinagyina baabi. Aborɔfo wom, abibifoɔ wom. Wɔn ti hwehwɛ soro. Abansoro wɔ hɔ, adantia nso wɔ hɔ. Wɔn atadesu no, akokɔ sradeɛ wom, dɔdɔe wom. Obi gyina nkyɛn. Ɔhyɛ soro fitaa, aseɛ kɔkɔɔ.

Nnipa bi wɔ dan bi mu. Wɔtete adidipono ho. Wɔyɛ mmaa ne mmarima. Wɔn nnuane sisi pono no so, na wɔn ntere deda so. Wɔn nsuo sisi hɔ. Wɔn nnuane su no, ahaban mono wom dodoe wom, kɔkɔɔ wom.

Nnipa mmeɛnsa bi wɔ asase pɛsɛɛ bi so. Dan kɛseɛ si wɔn akyi. Nnua nso si wɔn akyi. B saa nnipa mmeɛnsa yi, wɔrehoro nneɛma mu. Baako gyina bowl kɛseɛ bi ho a ɔrehoro mu. Baako nso kita dadesɛn a ɔde reba. Bowl no a ɔb ɔrehohoro mu no, ɛyɛ tuntum. Kyɛnse no bi si ne nifa, ebi si benkum.

Nnipakuo bi a wɔadi dɛm a wɔte baabi. Wɔde ade afemfam wɔn ani mu. Ɛyɛ mmaa mpanimfoɔ ne mmarima ne mmɔfra. Wɔn mu bi atade suo no yɛ akokɔ sradeɛ, ahaban mono, kɔkɔɔ ne tuntum. Ebi fura soro nko, aseɛ nko.

Asraafo mmienu bi, ɔmo hyɛ ataade koro. Baako te hɔ, baako bɔ paneɛ. Neɛ ɔbɔ paneɛ no ɛhyɛ kyɛ, Nnuro sisi ɔmo ho, ɔmo dan na ɔmo wɔ mu no nso, emu yɛ fitaa.

Mmɛrima nkron bi egyina gyina hɔ. Mmienu hyɛ ɛsoro fitaa. Mmiensa hyɛ soro akokɔsradeɛ. Mmienu hyɛ ahabanmono. Dondo hyɛ ebi amɔtuom. Ebi sa, ebi nso gyina hɔ ɛhwɛ wɔn.

Akuo bi wɔ bea bi , anwea wɔ hɔ bebree. Sogyafoɔ ɛɛtwe ahoma, ebi efifri atɔ. Mbɛɛma ne bi so ɛhyehyɛ nkramofoɔ ntaadeɛ ɛne ɔmo kyɛ. Sogyafoɔ mmɛɛma ne bi so hyɛ kyɛ kɔkɔɔ. Ɔmo abɔ apata bebree wɔhɔ, ebi yɛ akokɔsradeɛ, ebi yɛ fitaa.

Abansoro kɛseɛ bi si hɔ, nnipa bebree wɔ ho, bi nam hɔ, bi te hɔ, bi gyina hɔ. nkwadaa mmienu bi te fam, ahwedeɛ wɔ wɔn nkyɛn. dantia bi nso si hɔ, ne ho yɛ akokɔsradeɛ.

Ɛhyɛn kɛseɛ bi si hɔ, nnipa mmienu bi gyina ho, ɔmo yɛ mmɛɛma. Ɔmo ataade su no kɔkɔɔ wɔm, abibire wɔm. Ɔmo de hyɛn no ɛɛhyɛ kɛseɛ no mu.

Nnipa bi te kodoɔ mu wɔ nsuo so. Kodoɔ no su yɛ akokɔsradeɛ. Ɔmo afadeɛ no, ɛsoro yɛ akokɔsradeɛ, aseɛ no, ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ tuntum, ebi nso so yɛ abibire. Ɔmo agye aban wɔ nsuo no ano. Nnipakuw kuhaa bi wɔhɔ. Ebi gyina gyina hɔ. Ebi tete hɔ. Ebi nso kita kyeneɛ.

Beaeɛ bi a nwira bebree wɔ hɔ. Dua akɛdeɛ sisi hɔ. Tractor bi nso si hɔ. Obio retwi. Ɔsraani bi te ne nkyɛn. Ɔhyɛ kyɛ. N'atade su no yɛ bibire. Hyɛn no kɔba no yɛ tuntum, na ne su yɛ kɔkɔɔ ne akokɔsradeɛ mmarima bebree nso tete mu.

Ɛdan kɛseɛ a yɛasiesie mu fɛfɛɛfɛ. Yɛde akonnwa mmienu asi mu. Sumiiɛ gugu mu. Ɛpono, ahwehwɛ pono. Yɛde nhwiren fɛfɛɛfɛ asi so. Kanea sɛn mu. Yɛde mfoni afemfam ban ho. Ɛyɛ ahwehwɛ.

Nnipa bi gyinagyina beebi, bi hyɛ kyɛ, bi nhyɛ kyɛ, mfidie nso sisi wɔn anim, bi tete mfidie ne mu, mfidie no ahyɛnso no, ahabanmono wɔ mu, tuntum wɔ mu, akokɔsradeɛ wɔ mu, mfidie kɔkɔɔ bi nso sisi nkyɛn.

Nneɛma ahodoɔ bi gu hɔ. Ebi yɛ kyɛ, ebi yɛ krataa, ebi yɛ twerɛdua, ebi yɛ ahomatorofoɔ, ebi yɛ mpaboa, ebi yɛ ahwehwɛniwa, ebi yɛ wiemhyɛn.

Nkurɔfo mmarima ne mmaa, mmɔfra wom. Ebi gyina hɔ, ebi te hɔ, ebi rebɔ donno, ebi rebɔ twene. Akasamu si hɔ. Wɔn ntaade su no, ebi yɛ ahaban mono, ebi yɛ kɔkɔɔ, akokɔ sardeɛ nso wom.

Nnipa nnan bi te nhwiren bi mu. Ɛyɛ ahabammono. Dua kɛseɛ sisi wɔn akyi. Ɛno nso yɛ ahabammono. Mmienu hyɛ kyɛ, baako de kɔkɔɔ abɔ ne ti. Baako hyɛ akokɔsradeɛ, baako hyɛ kɔkɔɔ ne bibire, baako nso hyɛ ahabammono.

Ɛhyɛn bi hɔ, ahabammono wɔm, fitaa wɔm a kɔkɔɔ wɔ ho, obi gyina hɔ, ɔde ne nsa asi ne sisi. Obi de ne nsa ahyɛ ne bɔtɔ mu, obi abobɔ ne nsa agu ne bo , ɛbi nso gyina gyina hɔ. Ɔmo abue kaa no so.

Nnipa bi te adeɛ bi so. Wabobɔ ne nan. Ne nsa si fam. Ɔde adeɛ akata ne ti gu n'akyi. Ne su yɛ kɔkɔɔ, akokɔ sradeɛ. Nnipa bi nso wɔ hɔ, ebi gyinagyina hɔ, ebi rekɔ. Hyɛn bi nso wɔ hɔ.

Nnipa bebree wɔ dan bi ho. Mmaa ne mmarima. Wɔtete nkonnwa so. Pono sisi wɔn anim. Wɔde adeɛ ahyɛ wɔn aso. Nkrataa nso gugu wɔn annim. Mfoni bi nso fam dan ho. Kɔkɔɔ kɔkɔɔ wɔ hɔ. Nkanea bebree wɔ dan no mu.

Nnipa bi wɔ baabi. Mpanimfoɔ ne nkwadaa. Ebi gyina hɔ, ebi nso tete hɔ. Ɔbaa ne ɔbarima gyina wɔn anim. Wɔn atadesu no yɛ tuntum. Barima no hyɛ kyɛ, ɔbaa no nso kyɛ mpaboa kɔkɔɔ. Wɔasosɔ wɔn mu.

Dan bi a wɔde nkonnwa akɛseɛ mmienu asisim. Soro fitaa. Nkanea wowɔ mo. Wɔde mfonin nso afemfam ban ho. Mfonin no, ebi yɛ akokɔ sradeɛ, ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ tuntum. Fam hɔ nso, wɔayɛ hɔ fɛɛfɛɛfɛ.

Nnipa bi gyina gyina hɔ. Ɔmo yɛ mmaa. Ɔmo ahyehyɛ ngusoɔ fitaa gu ɔmo ataadeɛ so. Ɔmo gyina nhwiren bi ho. Nhwiren no so no, fitaa wom. Menmen wom. Ahabanmono wom. Akokɔsradeɛ wom.

Beae bi a abrɔfo mmaa gyina gyina hɔ. Ɔmo de akata ano akata ɔmo hwene ne ɔmo ano. Ɔbaako so hyɛ ahwehweniwa. Ɔhyɛ ataadeɛ bibire. Ɔde baag asɛn ne kɔn. Ɔyɛ tuntum. Ɛkyɛ n'ahyɛnso no, ebi yɛ kɔkɔɔ. Ebi yɛ akokɔsradeɛ. Ebi yɛ bibire.

Dwadibea bi, nnipa bebree wɔ hɔ, bi rekɔ, bi reba, bi soso nneɛma. Maame baako so adeɛ wɔ pan mu, baako nso te hɔ, ɔhyɛ kyɛ, nneɛma sisi n’anim, bi sisi n’akyi, maame baako bi gyina hɔ, ɔhyɛ fitaa, ɔsɛn baage dodoe, bɔtɔ fitaa si n’anim, nnaka bi sisi ne ho, kaa bi nso si hɔ, abansoro bi si hɔ.

Nnipa nnum bi ɛretu amona. Aboɔ gu anwea mu wɔ fam, wɔkita wɔn adwma adeɛ a wɔde retu amona no. wɔn ataadesu no, abibire wɔm, akokɔsradeɛ wɔm, ahabanmono wɔn, kaa kɛseɛ bi nso si wɔn nkyɛn.

Nnipa bi abɔ kyɛnku agodibea, bɛhwɛadefoɔ wɔm, bi de wɔn nsa ɛrebɔ bɔɔlo, bi gyinagyina hɔ, bi tete hɔ, wɔn ataadesuo no, akokɔsradeɛ wɔm, tuntum wɔm, kɔkɔɔ wɔm, fitaa wɔm.

Nnipa mmienu bi wɔ baabi. Wɔreyɛ adeɛ. Baako koto hɔ, baako kokɔn hɔ. Wɔn atadesuo no kɔkɔɔ wɔ mu, tuntum wɔ mu, fitaa wɔ mu. Mfisie no nso kɔkɔɔ wɔ mu, bibire wɔ mu, fitaa wɔ mu, akokɔsradeɛ wɔ mu.

Nnipa nn bi gyinagyina hɔ. Wɔhyehyɛ kyɛ. Ɛkyɛ no su no yɛ bibire. Baako abobɔ ne nsa agu n'anim. Baako abobɔ ne nsa agu n'akyi. Ɔhyɛ ahyɛnsodeɛ. Ɔbaa bo nso gyina hɔ. Sraani baako ka wɔn ho. N'ataade su no ye ahabammono. Ɔhyɛ kyɛ. Dua kɛseɛ bi nso si n'akyi.

Tankuo bi wɔ hɔ. Nnipa bi gyinagyina ho. Ebi gyina mu, ebi retwe ahoma, ebi kuta dua mu. Ɔbaa baako, mmarima nnum, dan mmienu si akyire. Ɛyɛ fitaa. Nnua bi nso sisi hɔ. Ɛyɛ ahaban mono.